Oonyanga nadho ohadhi kunwa nuuna dhakoko ohadhi tewa opo dhikalandithwe, ohadhi longithwa oku opaleka omuhoka dho omeya gadho ohaga longithwa wo oku kokeka omafufu, ihe onyanga ihayi liwa koshingulu.

Komahala ngashi ngono ganika omafuta Ombaye nOsuwakopo ohaku monika endumbalo lyomavi ndjono haku tiwa omandeyina hono kala aantu taya dhana notaya nyanyukilwa pamwe.

Olwindji oohi ohadhi tekulilwa Osheelelwa dho ohadhi vulu woo okukalandithwa opo dhi e te oshimaliwa. Ohadhi pumbwa omuniilonga ngono ta kala te dhi pe iikulya nomeya gayela opo dhaakwatwe komikithi.

Onduli nayo oshinamwenyo shomokuti, iinamwenyo mbino oya tulwa moshikunino mono hayi eta aatalelipo sho tayeya moshilongo ohaa taambathana oshimaliwa, ohayi liwa woo nohayi eta ompito yiilonga.

Ondjamba oshinamwenyo shimwe shomokuti shi hole aantu. Oshinamwenyo shino osha shitwa nuukwatya wa yooloka oshi na omunkati omule ngono hashi longitha okunwa omeya nokukwatitha. Ohashi li woo iimeno. Epumba lyondjamba ohali longithwa okupanga omukota.

Olundji aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa. Ohadhi kala dha dhikilwa oshikuku shawo sha yela nosha dhikwa nawa opo dhi keelelwe kiilyani ngaashi oombwa, uunyenti noombishi. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga landithwa opo aantu yiimonene oshimaliwa.

Aatekuli yoohi inaya hala okwiilya ominwe nonkene uuna taya tekula oohi dhawo muundama nenge moonayilona mono dhili, ohaye dhi tulile okanete kombanda opo yedhi keelele oku yakulwa mo komakodhi nomakola dho dhaaha mone wo iilyani yilwe.

Miikunino yiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yoolokathana, mono mwa kwatelwa oshinamwemyo shono haku tiwa ondjamba. Oshinamwenyo shino oshihole aantu. Osha shitwa shina uukwatya wa yooloka, sha shitwa shina omakutsi omanene sho ohashi nana wo aataleli po yeye moshilongo.

Aantu shampa yena iituthi nande oyomainyanyudho nenge oyomayeme, ohaya landa iikunwa yawo, miikunwa muno ohaya kwatelemo omalovu, omalovu kageshi omawanawa oshoka ohaga teyapo omapunga gaantu nohaga yono woo aantu.

Mongashingeyi kehe egumbo olyi na Oondjuhwa. Ohadhi tekulwa opo aantu yi imonene oshimaliwa ngele dha landithwa, dho ohadhi liwa woo. Onyama yondjuhwa oyi holike.

Moshikunino shiinamwenyo oha mu kala iinamwenyo oyindji. Onduli nayo yimwe yoomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino. Ohayi eta oompito dhiilonga oshoka oya pumbwa omuntu ngoka ta vulu oku kala teyi sile oshipwiyu oya shitwa nuukwatya wa yooloka kiikwawo oshoka oya shitwa onde oshoka oha yili omafo giimeno.

Aanangeshefa yamwe oyena iikunino yiikwamboga. Iikwamboga ohayi liwa yo ohayi vulu okulandithwa. Aantu oyeyi hole oshoka oyina niitungithilutu yagwana.

Oohi iinamwenyo yimwe iipu oku tekulwa, ihe ka yi hole oombahiteli oyihole omeya ga yela opo dhaa ha kwatwe komikithi. Odhi hole wo iikulya opo dhikale dhina uundjolowele nodhi vule wo okulandithwa.

Iimeno oyi na ethimbo hayi kunwa. Iimeno yimwe kayi hole omutenya. Aanafaalama ohaye shi kotokele, sho haya ningi iikunino ya tulako oothayila, opo dhi keelele iimeno mbyoka kayi hole oonte odhindji dhetango kayi se komutenya.

Mongaashi ngeyi aantu oha ya ningi oopoloyeka mono haya kunu noku tsika iimeno, ohaya kunu iimeno muu nayilona uuluudhe mbono wuululwa kohi tawu hiha omeya opo iimeno yikoke nawa.

Omahala gomainyanyudho ohaga kala taga monika nawa ge na omiti dhatya oongala tadhi hokitha. Ohapu kala wo pe na okangwena hono okawanawa, aantu haya kala taya ithanekele po. Ohaya kala wo ye na okasiga kawo kokuyothela oonyama, opo ya kale taya inyanyudha.

Oohi oompu okutekulwa oshoka kadhi na iilonga oyindji. Uuna dha landithwapo oha dhi eta oshimaliwa, dho ohadhi eta wo ompito yiilonga oshoka odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu.

Aanafaalama ihaa longo we nuudhigu oku tekela iimeno yawo. Monale oya li haa longitha omayemele ihe mopayife ohaa longitha ominino ndhoka hadhi kala tadhi ziya omeya dhe endithwa pomakota giimeno opo yi koke nawa.

Ondjamba osho oshinamwenyo shomokuti shono sha shitwa sha yooloka kiikwawo. Oshinamwenyo shino osha shitwa oshinene. Sha shitwa shi na omakutsi omanene, sho oshi na omunkati ngono hashi longitha okukwata nokunwa omeya. Oshinamwenyo shino nando oshinene ohashi dhipagwa kokadhidhi ngele ka yi mokutsi kwayo.

Oohi odho iinamwenyo yimwe iipu okutekulwa, oshoka iikulya yawo kayi na ondilo noonkondo, dho ihadhi pumbwa okusilwa oshimpwiyu oshinene. Oohi odha pumbwa omeya ga yela dho odha pumbwa iikulya, opo dhi koke.

Ethimbo lyoku teya no lyo pomalupale shampa lya adha iilikolomwa ayihe: omakunde, omapungu niilya niilyaalyaaka oha yi likolwa mo mepya, shampa ya likolwa mo mepya oha yi falwa komatala mbyoka ya hupu po opo yi ka landithwepo aantu ya i monene oshimaliwa.

Kapu na iilonga kayi na efudho. Ano pethimbo lyomafudho aantu ohaya yi komahala gomainyanyudho, hono haya ki inyanyudha. Ohaya yi nduno nomasiga gawo e taya ka kala taya yotha onyama yo otaya kundathana.

Kehe gumwe noshipewa shoye. Aantu yamwe oye na uunongo wokuninga iipundi niitaafula miinima ya yoolokathana. Yamwe otaya longitha omalapi nomafulafula nayamwe otaya longitha iiti noombale.

Epungu ohali vulu oku tsuwa e ta li ningi uusila mbono hawu ningwa oshimbombo, hashi liwa. Aantu ohaya mu wo oomboga, haya vulu okulitha oshimbombo noonyama wo ndhono dha nyanyulwa nadho ohadhi lithwa oshimbombo.

Kombinga yimwe yoshilongo ohaku adhika ombuga oshoka oku na ehala ndono ihaa ku lokwa naana, hono ohaku mene iimeno mbyono tayi vulu okuhupa pwaana omeya, tayi hupu pevi ekukutu.

Ombinga oyindji yoshilongo shetu omeya. Ombinga ngaashi yaMbaye naShiwakopo oku na efuta mono hamu adhika oohi nuupuka owundji. Ohamu kala wo oondhila dhomaludhi ndhono hadhi ya okulya uupuka noohi ndhono dhi li pooha dhomeya.

Momagumbo goshinanena oongandjo dhomagumbo odhatungwa po niiti iinene, momagumbo gawo omuna oondunda dhoka dhatungwa noomwiidhi e ta dhi dhikwa wo noodhopi nenge dhatholomwa noomaloya.

Aanafaalama ngele taya tekula oondjuhwa oya pumbwa ehala lyayela nolya a ndjuka. Oondjuhwa odha pumbwa omuntu ngono ta kala te dhi sile oshimpwiyu, tedhi keelele kiilyani. Dho odha pumbwa woo ehala tali keelele iilyani ano ehala lyatungwa lyakola. Oondjuhwa odha pumbwa omeya niikulya opo dhikoke, ohadhi landithwa woo e tadhi e ta iiyemo.

Oondjuhwa ihadhi tekulwa owala dhi landithwepo . Ohadhi tekulilwa osheelelwa sho momagumbo ohadhi dhipagwa etadhi wawa etadhi telekwa nawa mono olundji hayi liwa nomuhoka gwatulwa onyanga nosopa ,iinima ayihe omo yili. Ondjuhwa ontoye okuliwa.

Aanangeshefa yamwe ohaya kunu omapungu nuuna gakunwa etaga koko ohaga imi omapungu ngono haga liwa nagamwe ohaga landithwa opo yi imonene oshimaliwa. Ohaga vulu okutsithwa etaga ningi uusila mbono hawu liwa.

Komahala ngaashi oSwakopo nOmbaye, ohaku adhika endumbalo lyomavi, hoka haku ithanwa omandeyina. Ohaku kala aantu niihauto, taya ningi omathigathano, ano tayi inyanyudha.

Yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo yi imonene mo osheelelwa yo ya mone wo oshimaliwa uuna yedhi landitha dhina omwenyo nenge dhasa, ohayi imonene mo wo omayi ngono haga landithwa, opo yi imonene shomondjato go ogena wo iitungithilutu ya gwana.

Aanafaalama ihaa longo we nuudhigu okutekela iimeno, ihe ohaa longitha ominino ndhono hadhi tekelithwa iimeno dha tsuwa oombululu opo ngele tadhi tekele omeya guuke pomakota giimeno.

Paife osha ninga oshipu kaanaafaalama okutekela iimeno yawo, oshoka ohaya longitha ominino dhe enda moondjila dhiimeno mono pooha dhomakota tadhi hiha omeya uuna kwa patuluka, opo dhi tekele iimeno.

Pashiwambo egumbo ohali kala lina oshini, oshini ehala mopononhaou tsilwa iilya unene kaakulukadhi, ohapu kala puna oluhwati ndono lwa ningwa moohozi ohalu longithwa oku kombelela iilya, ohapu kala woo puna omihi ndhona hadhi longithwa okutsa iilya, pashiwambo poshini ihapu yiwa noongaku po ihapu tsuwa etango lyayamo.

Monalenale omagumbo ohali haga tungwa niiti taya longitha oondhopi dha tholomwa moma loyal oondundu okwali hadhi kumbwa noomwiidhi odho olwindji kwali hadhi muwa kaakulukadhi.

Aanangeshefa uuna taya tameke okumuna oondjuhwa ohaya tameke nuuyuhwena uushona mboka hawu pewa iikutya nomeya e tawu koko, e tawu ningi oondjuhwa oonene ndhono hadhi liwa nohadhi landithwa wo, ohadhi vala omayi ngono haga liwa nago.

Aanafaalama ngele taya tekula oohi oya pumbwa oondama nomeya ga yela mono oohi hadhi kala. Odha pumbwa nduno okupewelwa mo iikulya, opo dhi koke nokusilwa oshimpwiyu, okupewa omiti ngele tadhi ehama, opo dhaa se komikithi.

Kehe gumwe noshipewa shoye kehe gumwe nontseyo yoye. Aanongo oya pewa ontseyo yokweeta po iipundi niitaafula noonyala dhawo yene taya longitha iiti ano iipilangi mbyono ya za miimeno.

Ondjima nayo oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shino olundji kashi hole aantu. Osha shitwa sha tya olufufu, osha shitwa paludhi lwomuntu. Ohashi li iiyimati. Ohashi vulu okudhenga aantu.

Uuyuni owa topolwa kevi nomeya. Ombinga yimwe omeya, ngaashi kombinga yaSwakopo naMbaye oku na efuta lyomeya mono haku adhika iishitwa oyindji; oohi noshowo oombwa dhomomeya.

Aanafaalama mongashingeyi iha ya longo we nuudhigu oku tekela iimeno, oha ya longitha ominino dhono hadhi kala dhu ululwa oombuthulu tadhilamba eendjila dhiimeno, opo uuna kwa patululwa omeya ohaga tondoka ta ga ziya moombuthulu mono ta ga tikile iimeno opo yi mone omeya yikoke.

Oohi odhi na iitungithilutu yagwana nongele dhalandithwa ohadhi eta iiyemo. Ohadhi tekulilwa osheelelwa odhihole kupewa iikulya opo dhikale dhina uundjolowele dhodhakwatwe komikithi.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi oshoka kadhina iilonga oyindji, odha pumbwa owala ehala mono tadhi kala muna omeya ga yela noga gwana. Dho odha pumbwa wo iikulya. Onyama yohi ohayi landithwa yo oyina wo iitungithilutu ya gwana.

Kapu na uusita uuwaanawa wu vule wiikombo. Aanafaalama oyendji ohaa tekula iikombo oshoka ohayi tana mbala yo onyama yawo ohayi liwa woo. Iikombo ohayi vulu okulandithwa po omuntu ti imonene oshimaliwa.

Shimbungu nasho oshinamwenyo shomokuti. Ohashi adhika wo mEtosha, ano moshikunino shiinamwenyo. Osha talika ko onga oshinamwenyo oshimbanda, nohashi li iinamwenyo iikwawo.

Oku tekula oohi, oshinima shimwe oshipu, oshoka odha pumbwa owala okandama komeya, niikulya, opo dhikale tadhi li, dho dhikale dhina oonkondo, opo dhivule okuliwa, dho dhi landithwe, aantu yiimonene oshimaliwa.

Oohi uuna tadhi tekulwa odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, odha pumbwa omuntu ngoka te dhi sile oshimpwiyu opo dhikoke Ano dhi vule okuliwa dho dhi vule okulandithwa po.

Aanafaalama ngele taya tekula oondjuhwa, oha ye dhi ningile oshikuku mono hadhi kala. Oshikuku hono ohadhi pewelwako nee iikulya opo dhi koke nomeya ga yela. Ohadhi silwa woo oshimpwuyu dhaa kwatwe komikithi.

Onduli oshinanwenyo shomokuti oshina uukwatya wayoolola kiinamwenyo iikwawo. Oyashitwa yina otjingo onde opo yi vule oku laalela omafo gomiti shoka oha yili iimeno.

Oku tekula oohi kayishi owala oku kala wu na oohi, odha pumbwa iikulya nomeya ga yela nomuntu ngono wo ta kala te dhi kelele kiilyani noshowo okudhi keelela komokithi.

Oodhila dhokegulu nadho odhina omadhina. Ehwiyu oko okadhila hono hakatuka olundji uusiku. Aantu oyendji kayekahole oshoka anuwa ohaka hunu. Ohaka lala komiti kooko hakavalele.

Oohi odho iinamwenyo mbono hayi tekulwa kaanafalama oshoka oompu kutekulwa. Oohi odha pumbwa omusilishimpwiyu, oshoka odha pumbwa okupewa omeya ga yela, dho odha pumbwa wo iikulya opo dhi koke.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo oshikunino shiinamwenyo shono hashi ithanwa Etosha national park. Moshikunino muno otuna mo iinamwenyo ya yoolokathana mono tatu adhamo ondjamba. Ondjamba oshinanwenyo shimwe hashi eta aatalelipo moshilongo mono taya taambathana iimaliwa noku eta ompito yiilonga.

Monale omagumbo oongandjo okwali dhatungwa niiti yatetwa nawa iinene. Oondunda okwali dhakumbwa noomwiidhi okwali wo dhatholomenwa oondhopi dhomalowa.

Nashenga shampa ega dhenga pevi oto tala koondombe nomadhiya sho gu udha omeya. Omiti nomwiidhi ohagu kala gwaziza nawa. Omeya ngano ohaga etelele omeya gefundja mono hamu kala muna oohi ndhono hadhi kwatwa mo noonete opo aantu yi imonene osheelelwa.

Oondjuhwa odho itekulwa namwenyo yomegumbo. Iinamwenyo mbino oyi hole oku kala pehala lya yela noya kotokelwa, mono hayi dhikilwa oshikuku shathita nawa itamu vulu oku pita oonyenti noombwa dhiye dhilye oondjuhwa. Odhi hole iikulya opo dhi koke dho ohadhi pewa wo omeya opo dhikale dhina uundjolowele.

Iinamwenyo yomokuti oya yoolokathana mono mwa kwatelwa ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo shimwe sha shitwa shi na uukwatya wayolokathana mono sha shitwa shina omunkoti ngono hashi longitha okunwa omeya. Sho etudhi lyasho oha li panga omukota.

Aantu yamwe ohaya ningi oopololeka dhoku kuna iimeno mono haya kunu iimeno ya yooloka. Hawu tulwa moonayilona, moonayilona moka omo nee hayi menene mo omo nee hawu kakuthwa opo wukatsikwe. Uumeno mbuno ohawu landithwapo opo aantu yi imonene oshimaliwa.

Omihoko odha yoolokathana, aahimba oyasimaneka omuhoko gwawo sho haya kala yazala iiteta na ohaya kala omagundji kowala. Aantu mbaka ohaya lala moondunda dhoohozi dhakolongwa nomaloya.

Nashenga shampa ega dhenga pevi., oto ishimonene koondama, komadhiya nokomilonga nkene dhu udha. Oomwidhi ohadhi kala dha hapa, noodhila wo dhomegulu ohadhi kala tadhi nu omeya.

Omunafaalama iha tameke oku tekula oohi noohi oonene. Ihe oha tameke nomayi ngono haga tenduka eta ga ningi uuhi uushona. Mbono hawu koko etawu ningi oohi oonene ndhono hadhi vulu nee oku liwa noku landithwa po.

Oonyanga nadho ohadhi kunwa woo uuna dha koko oha dhi tewa eta dhi kalandithwa po. Oha dhi kwathele oku opaleka omuhoka . Omeya goonyanga ohaga longithwa woo oku koka omafufu.

Monale aanafalama okwali taya nyengwa okutekela iimeno yawo, oshoka ehala enene unene nokutekela nomayemele. Mongashingeyi oya eta po omukalo gwokutula ominino mevi mono yu ulula mo oombuthulu dhu uka pomakota giimeno, opo yi mone omeya noyi koke nawa.

Oondjuhwa odhi hole pehala lya yela opo wudhikelele komiikithi. Dhoka tadhi ehama ohadhi kuthwa mo kokwawo .Oondjuhwa ohadhi tekulilwa oshiyelelwa ohadhi vulu woo okulandithwa tadhi eta po iimaliwa.

Oohi odho iinamwenyo iiwanawa okutekulwa. Ohadhi pumbwa iikulya iishona yo kayi na ondilo, dho dhene odhi hole okusilwa oshimpwiyu opo dhaakwatwe komikithi.

Mongashingeyi aanafalama ohaya longo nuupu okutekela iimeno oshoka oyena po gwokunana ominino dhomeya dhalandula iimeno dhuululwa. Uuna komeya kwapatululwa omeya ohaga tikile pomakota giimeno, iimeno etayi mono omeya.

Aanafaalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya ningi ominino ndhono dha matuka omeya dhu ululwa oombululu. Omeya ngono ohaga kala nee taga ndondele piimemo pomakota giimeno opo yimone omeya

Pashiwambo omuyenda ohatelekelwa oshimbombo shomahangu nondjuhwa ndjono hayi lilwa metiti. Etiti olyo oshilongomwa shono hashiningwa kaakulupe hayalongitha omaloya.

Aanafaalama uuna taya tekula oohi ihaya tameke noohi ndhoka oonene, ihe ohaya tamene nomayi ngono haga tenduka etaganingi uuhi uushona mbono hawutekulwa etawutulwa momeya opo wukoke wuvulu okuliwa noku landithwapo.

Omatala shampa geya moositola ohaga yogwa nokutulwa muunayilona opo ga keelelwe okunambelwa koondhi ndhono tadhi vulu oku eta omikithi. Aanilonga ohaya kala yi iyoga koonyala yo oyazala uugala opo omafufu gawo ka gaye miikulya.

Pashiwambo omuyenda oha telekelwa ondjuhwa ye yuudha, ano yi ihwapo inaakuza nando osha. Ondjuhwa ndjino ohayi liwa nee nomuhoka.

Ombwa oyo oshitekulwa namwenyo shomegumbo shono shi holike koyeendji. Oyili onga omugameni nomushigi gwaantu momagumbo. Ohayi li wa wo nonyama yawo ohayi landithwa. Aantu ohaya mono mo oshimaliwa, opo yi ikwathele, ohayi vulu wo okulelwa onga omutali gwiimuna.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti. Osha shitwa sha yooloka kiikwawo. Osha shitwa shi na omakutsi omanene, shi na omunkati ngono hashi longitha okukwata, sho oshi na wo ooniga. Oshinamwenyo shino oshi na oshipa hashi vulu okulongithwa okuningwa nande oongaku, sho oshi na onyama hayi liwa.

Oohi shampa dha koko odhaadha oku liwa noku landithwa po . Oohi ndhino ohakutiwa omapombo . Ohadhi kala dhina onyama ombwanawa nohadhi vulu woo oku landithwa po omuntu etiimonene oshimaliwa.

Komahala hono kwanika efuta, ngashi Ombaye no Swakopo komahala hono ohakukala evi oyindji ehekevi ndono halivulu okwingongela kombepo etaliningi omondayina hono hakukala aantu tayinyanyudha tayaningi omathingathano ngiihauto.

Mongashingeyi iilonga oya ninga iipu oshoka aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula. Ohaya longitha omambakumbaku oshoka ohaga vundakanitha evi nawa ee tali ningi epu omambakumbaku ngaka ohaga nu omahooli go noho ohaga vulu okuteka.

Moshikunino shinamwenyo ohamukala Iinamwenyo oyindji , moshilongo shetu otunami Etosha mono hamulala Iinamwenyo oyindji yomaludhi nomaludhi, Ogoolo yimwe yinamwenyo mbyono hayi adhika moshikunino, Iinamwenyo mbino ohayi eta atalelipo nohayi eta wo ompito yiilonga kwamboka taya longomo.

Ehangano lyOohi ohali tekulile Oohi momeya mondama mono hadhi pelwa mo iikulya. Odha pumbwa wo esilo shimpwiyu oku kaleka omeya ga yela opo dhaakwatwe ko mikithi

Aanafalama ngele taya munu oohi oye hole ehala mu na omeya mono haya kaleke oohi mpono tedhi pele iikulya. Olwindji ohaya fulu oondama nangele kadhi po ihaya longitha uundama mbono wa ningwa miipulastika.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti, shono shashitwaa shiikalekelwa shina uukwatya inawufa wiikwawo, Oshashitwaa nomunkoti ngono hagukwathele okukwata sho oshashitwa shoshene shihole aantu. Oshinamwenyo shino ohashili omwiidhi.

Embakumbaku eshina ndono hali longithwa okupulula oshka ohali endelele Olya pumbwa omuntu ngono takala teli hingi , Ohalinu omahooli lyo woo ohali vulu okuteka.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula. Embakumbaku olyo eshina ndyono lya longwa miitenda nohali vundakanitha evi tali li ningi epu, opo mu vule okukunwa. Uuwinawinayi walyo ohali teka lyo ohali nu wo omahooli.

Oohi ohadhi tekulilwa muundama, uuna dha koko aantu ohayedhi kwatamo noonete, dhono hadhi tulwa momeya opo dhi kwatemo oohi ndhono oonene, wo uushona tawu ethwa.

Okufu shampa kwa adha iilya ihayi longqa etayi thigwa mepya. Iikya shampa ya kukuta ohayi teywamo mwpya etayi falwa pomalupale mpono hayi yungulilwa etayi kuthwapo yifalwe miigandhi.

Oohi kadhina naana uudhigu wokutekula. Odha pumbwa ehala lina omeya niikulya opo dhi koke. Odha pumbwa woo omuntu ngono takala tedhi sile oshimpwiyu opo edhi keelele kiilyani nokomikithi.

Oondundu odho iishitwa. Iishitwa mbino oya tungwa po komamanya ga londathana. Koondundu oha ku adhika iinamwenyo niimeno iishona. Iinamwengaashi oondjima olundji oko hadhi adhika.

Ombinga yimwe yoshilongo oha kutiwa ombuga, ngaashi oshilongo shetu Namibia oshina oombinga mboli, ombuga. Kombinga hono, ehala ndyono oha li ekala ekukutu oshoka iha li mono omvula yagwana, ko iha ku kala omiti odhindji, oha ku kala omiti omishona dho omifupi, ndhono ta dhi vulu oku hupa pehala kaapuna omvula.

Omahala gomainyanyudho olundji ohaga kala ga tungilwa poonzo dhuushitwe. Ga tungilwa piimeno ya mena nawa noshowo poondundu opo ga nane aatalelipo naantu oyendji ye ye ya nyanyukilwe pamwe.

Olundji aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa opo ya kale yena osheelelwa yo yakale wo taya vulu okudhi landitha opo yi imonene oshimaliwa shomondjato. Oondjuhwa dhino ohadhi eta ompito yiilonga oshoka odha pumbwa omuntu ngono ta kala tedhi sile oshimpwiyu.

Oohi sho hadhi tekulwa ihadhi tameke nale oonene . Aawe oohi ohadhi vala omayi ngono haga tenduka uuhi uushona. Mbono owo hawu tameke oku tekulwa etawu koko opo wu vule oku liwa.

Aanafalama shampa taa tekula oondjuhwa ohaye dhi sile oshimpwiyu shoka haye dhipe iikulya nomeya opo dhi koke. Odha pumbwa woo omuntu ngoka takala tedhi tonatele, etedhi keelele woo kiilyani. Oondjuhwa odhina onyama hayi liwa noha dhivulu woo okulandithwa.

Aanafaalama ngele taya tekula oohi olundji ohaya longitha oondama nuuna kaapu na oondama ohaya tete iiti e taye yi tula kumwe nawa e taya longitha oothayila ndhoka oonduudhe ihaadhi piti omeya, opo ya tule mo omeya ya ninge uundombe wokukala oohi.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile sho oshiyamakuti. Oshinamwenyo shino osha shitwa shi na othingo onde opo shi adhe iikulya oshoka ohashi li iimeno. Osha shitwa wo shi na noongolo oonde opo shi igamene kiilyanu.

Oondundu odho iishitwa ya tungwa po nomamanya ,ano omamanya gi igongela. Koondundu ohaku adhika uumeno wa mena ko, ihe ihawu kala owundji. Ohaku adhika wo uunamwenyo uushona mbono hawu kala momakololo.

Kashishi naana oshidhigu okutekula oohi, ohadhi pumbwa ehala li na omeya osho wo iikulya opo dhi koke, nuuna dha koko ohadhi kwatwa mo noonete wo uushona tawu shunwa mo wu koke wo.

Kapena uusita uuwanawa wuvulithe wiikombo. Iikombo iinamwenyo mbyono hayi tana mbala noyina wo omahini haga liwa nohaga tekulithwa uumbwa. Iinamwenyo mbino ohayi landithwapo e tayi pe mwene gwawo oshimaliwa, nohayi vulu wo oku dhipagwa e tayipe oshiyelelwa.

Aanafalama yamwe ohaya kunu oonyanga, oonyanga shampa dha koko ohadhi landithwa opo aanafaalama yi imonene mo oshimaliwa. Dho ohadhi eta wo ompito yiilonga oshoka odha pumbwa ngo tavulu okudhisila oshimpwiyu.

Iilikolomwa yomomapya ihayi longwanowala yiliwe po yamwe ohaya kalanditha pomatala hono haya ka mona iimaliwa yawo, iilikolomwa ngaashi omakunde, iilya, omapungu niilyaalyaaka yimwe yomiilikolomwa hayi vulu oku kalandithwa opo aantu yi imonene sha shomondjato.

Oondundu odho iishitwa ano dhatungwa po komamanya ano dha etwa po komamanya galondathana, ohaku mene uumuti uushona na ohawu kala wuli kokule.

Oondjuhwa odhi hole ehala lya yela mono hadhi pelwa iikulya opo dhi kale dhina uundjolowele dho ohadhi pelwa mo woo omeya ga yela opo dhinwe dho dhikoke . Oondjuhwa ohadhi tekulilwa osheelelwa dho ohadhi vulu okulandithwa dhapya nenge inaadhi pya.

Oondjuhwa odhi hole okusilwa oshimpwiyu, tadhi pewa iikulya yi na uundjolowele opo dhi koke dho tadhi pewa woo omeya ga yela opo dhi nwe. Oondjuhwa odhi na onyama yi na uundjolowele niitungithilutu ya gwana. Ohadhi vala omayi ngono haga landithwa nohaga liwa.

Aanafalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha oopayipi nooyilona ndhono dhu ululwa tadhi hiha omeya dhu ukitha pomakota giimeno, opo yi mone omeya yo yi vule okukoka.

Aanafaalama shampa ya tekula oohi etadhi koko, ohadhi yulwamo woo, mono haya longitha oonete oonene opo ya kuthemo oohi ndhoka dha koka tadhi vulu okuliwa noku landithwa. Ohaya longitha woo omashungu opo ya kwate oohi, yaatsuwe, oshoka odhina omakwega.

Oongolo iiyamakuti yomokuti. Odha simana ohadhi eta aatalelipo mbono haya eta iimaliwa moshilongo. Dho odhina wo onyama hayi liwa. Ohadhi eta wo oompito dhiilonga.

Uushitwe oshinima shimwe sha piyagana. Uuyuni wowene owa topolwa kevi nomeya, kombinga yimwe yoshilongo okuna omafuta hono haku adhika iinima yatungwa komamanya nosho tuu.

Mongashi ngeyi aantu ihalongowe nudhingu oshoka ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya , omambakumbaku oha gawathele oku vundakanitha ev opo lininge epu livule oku kunwa noku longwa, embakumbaku oya pumbwa omunilonga ngoka telihingi lyo wo ohalinu omaholi.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga, mbyono hayi mene nawa noyiholike kaantu. Iikwamboga oyina iitungithilutu yagwana, nohayi kwathele omuntu akoke nawa, nokuna uundjolowele.

Ehwiyu, okadhila komokuti, ohaka lala komiti, ohaka li onyama ngaashi oombuku niipuka yilwe. Onyama yako ihayi liwa. Aantu yamwe kaye ka hole, oshoka anuwa ohaka hunu.

Oohi iinamwenyo mbyono hayi ya nefundja. Ohayi tekulwa onga osheelelwa. Yamwe oya ninga oongeshefa dhoku landitha oohi opo yi imonene oshimaliwa. Oohi odha ta li kako onga uuyamba mokuyambulapo eliko lyoshilongo. Oha dhi eta ompito yiilonga oshoka odha pumbwa oku silwa oshimpwiyu.

Ompanda oshinamwenyo shomokuti, omolwa uukwatya wayo, aantu kombinga noombimga dhuuyuni ohaye ya okutala iinamwenyo. Ohayi li iimeno. Onyama yompanda ohayi liwa. Oyina okaniga pokati koshipala hono kena ongushu oshoka ohaka landithwa nokena ondilo. .

Ombinga yimwe yoshilongo ombuga. Kombuga oku na evi li na omamanya lyo ihali tsama iimeno kehe. Welwitchia osho oshimeno hashi mene mombuga nohashi hupu mombuga. Aanongononi otaya ti oshi na omidhi omile nohashi pungula omeya momafo, onkene ihashi si mbala. Ohashi eta wo aatalelipo moshilongo.

Nashenga shaNangombe ngele yega dhenga pevi oto shimonene pomahala mpono hapu talamene omeya ngaashi omadhiya, oondama, iipale nayilwe. Omiti iilya noomwiidhi ohadhi kala dhahapa. Omeya gomvula ohaga nuwa kiimuna nohaga longithwa okunuwa. Ohamu kala oohi hadhi liwa.

Oohi odha talikako onga eliko moshilongo shetu, ohadhi yogwa e tadhi kuthwa ekako alihe opo dhi vule okulandithwapo. Aantu yamwe otaaka tekula nayamwe otaya kalya nohadhi eta wo oompito dhiilonga.

Mongaashingeyi iimeno miikunino iipu okutekelwa oshoka aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka ngaashi okulongitha ominino ndhoka dhili piimeno ihashi kwata ethimbo ele. Omeya ohaga kwathele iimeno yi koke noyi na uundjolowele.

Momafudho aantu oha ya yi komahala gomayinyanyudho, omahala ohaga kala taga monika nawa ngena omiti dhaziza nawa opo aantu yaahakale momitenya, ohapakala woo omiti dhoongala noka ngwena mpono aantu haakala tayiithanekele. Aantu ohaakala woo taayotha oonyama dhawo nosho woo okunwa iikunwa yawo tayii nyanyudha.

Onkoshi iinamwenyo yomokuti ohadhi ithanwa mwene gwokuti oshoka oya talikako oyo hayi pangʻle okuti. Ohayi hili aatalelipo yo ohayili onyama. Onyama yawo ohayi liwa, nuuwinayi wayo oha yili aantu.

Omumvo nashenga yega dhenga pevi Iishana ,omadhiya nomilonga ohaga kala ga talama omeya . Omeya gomvula ohaga longithwa okutekelwa iimeno nohaga nuwa kiimuna . Ohaga etelele efundja mono hamu kala oohi. Aantu ohaya longitha oonete opo yakwatemo oohi ,yakalye yo yaka landithe yi imonenemo oshimaliwa.

Omathimbo gomafudho aantu ohaya yi komahala gomayinyanyudho. Omahala ngono ohaga kala ga tungwa nawa ge na okangwena, omiti dha kokolwa nawa nuunene ohaga kala ge na uundombe womeya mono haya kala taya mbwindi. Mwene gwehala oha mono oshimaliwa, oshoka aantu ohaya futu.

Oohi oompu okutekulwa, oshoka ohadhi ku etele osheelelwa niisimpo dho otadhi ku pe ompito yiilonga wo, ashike oha dhi pumbwa okusilwa oshimpwiyu, kadhi hole omeya ga kaka ngono taga vulu oku dhi etela omikithi. Shampa dhali iikulya nenge dhanu omeya gena oombahiteli ohadhi si.

Oondjuhwa odho ikwamawawa dho itekulwa namwenyo yomegumbo, pamuthingululwakalo egumbo ihalikala lyana ondjuhwa ohadhi tekulilwa oshelelwa nokwimonena oshimaliwa, onyata yadho ohayi tulwa momapya onga uuhoho, onyama yadho oyi na itungithi lutu yangwana.

Okamenye oludhi lwiinamwenyo mbyono hayi adhika moshikunino shiinanwenyo. Okanamwenyo ohaka monika okashona ashike ohaka matuka ,yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi eta aatalelipo moshilongo. Onyama yako ohayi liwa noyina iitungithilutu.

Uudhila oha wu tungu iihadhila ya wo noomwiidhi mono ha wu ka la mo omo hawu valele omayi, oha yi ka la yatungwa nawa yathita, iihadhila oha yi kelele uudhila komvula nokiilikama.

Omumvo ngoka shampa omvula ya loka nawa otoshi monene kiihwa, iimeno ohayi kala tayi monika nawa, momahala ngaashi iiheke momahala mono hamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi nenge iimeno oyindji pehala limwe ohaga kala ga thita kiihwa ya ziza yatya oongala tadhi monika nawa.

Oshikunino shomatama Omatama go gene ihaga pula oshimaliwa oshindji oku ga kuna. Oga pumbwa ehala lya andjuka, evi lyi na uuhoho, nomeya ga gwana. Oge hole okusilwa oshimpwiyu opo ga ha kwatwe komikithi nokuupuka, na uuna ga landithwa; ohaga eta oshimaliwa.

Omakende, oludhi loohi. Aantu oye ga hole oshoka oha ga liwa, go aha ga landithwa. Aantu mboka ha ye ga landitha oha ya imonene mo oshimaliwa.

Omanyoshwa oshimeno shono hashi mene mombuga. Oshihole pehala pena evi olindji. Ohashikoko pwaana esiloshipwiyu. Ohashi vulu okuninga ethimbo inaashi nwa omeya ihe itashi si. Ohashi imi iiyimati hayi liwa.

Mongaashingeyi momikunda omuna oopoloweka ano ehangano lyokutsika nokukuna iimeno. Mehala muno ohamu tsikwa iimeno yayooloka yimwe oyo mizile nayimwe oyiiyumati, ohali eta ompito yiilonga oshoka ohamu kutwa omuntu ngono ta kala ta tonatelemo nohali eta woo iiyimati kaakwashigwana.

Oohi ohadhi tekulilwa muundama, moka omo wo hadhi pewelwa iikulya, opo dhi koke dhi na uundjolowele, dho dhi kale wo dha gamenwa kiilyani ngaashi omakodhi nuumbishi. Oohi ohadhi tekulilwa osheelelwa. Uuna dha landithwa; ohadhi eta iiyemo noompito dhiilonga.

Pethimbo lyuupyu aantu ohaya yi komahala gomainyanyudho, ngono ge na uundombe womeya mono aantu haa kala taya dhana omeya, opo yi ikeelele kuupyu. Ohamu vulu okusila aantu, ngele okale nenge omuntu oye kee shi okumbwinda.

Iingulu iinamwenyo mbyoka ha yi tekulwa momagumbo Okutekula iingulu iha ku tekula ondilo oshoka iingulu oha yili kehe shimwe kakele koonyanga. Onyama yoshingulu oha yi liwa nayamwe oha ya ningi omagadhi yimwe ohayi landithwa po opo yi imonene oshimaliwa.

Onkanga oludhi lwiikwamawawa no ha yi tekulwa megumbo. Ohayi tekulwa onga osheelelwa no ha yi vulu woo okulandithwapo aantu yi imonenemo oshimaliwa. Ohayi vala omayi haga vulu okuliwa nokulandithwapo.

Mefuta otuna mo iinamwenyo oyindji mono mwakwatelwa oshinamwenyo hashi I thanwa ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya ohayi li aantu oshoka shampa yili kooha dhomeya otayi vulu ku kulya. Ombwa yomomeya oyina woo omagadhi haga panga olundji ohaga panga omakitsi niilalo, yo oyina woo oshipa oshikukutu, oshipa shina uundjolowele shono hashi longithwa oku ninga omapaya.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti . Osha shitwa shina uukwatya wayooloka mbono hawu eta aatalelipo. Oshina oongolo oonde nothingo onde . Ohashi li omafo giimeno. Oshina ondapo, osha shitwa ngeyi opo shiigamene kiilyani shivule okuthanganya.

Aantu yamwe oye na iikaha iiwaanawa niimeno ano haya kokitha nawa , ohaa kunu iimeno yoludhi kehe nuuna ya koko ohaye yi landitha po yiimonene sho mondjato, yimwe ohayi imi iiyimati hayi liwa na yimwe oyi na omizule omiwanawa.

Ondjuhwa ondumentu ohayi ithanwa ekondombolo. Aanafaalama ohaya tala oludhi lwekondombolo ndoka a hala oshoka olyo tali ka gandja olupe. Oha li londo oondjuhwa ookiintu opo dhi tenteke dho dhi tendule uuyuhwena. Koongulasha oha li igi opo li tseyithile aanegumbo kutya okwa sha. Omalwenya galyo ohaga lukilithwa oondayi gamwe ohaga tulwa komagala gaasamane.

Oondjuhwa olundji ohadhi tekulilwa oshelelwa odhi hole pehala pwayela opo ihadhi kwatwa komikithi. Onyama yadho ohayi liwa na ohadhi landithwa, ohadhi vala omayi ngono gena iitungithilutu yagwana.

Iilikolomwa shampa yapu okuyungulwa aakulukadhi ohaya kuthamo yimwe ya kalandithe komatala yo opo yi imonene mo oshimaliwa. Iilikolomwa oyindji oyina iitungithilutu ya gwana. Thimbo limwe ihayi kala we nuundjolowele oshoka ohayi kala ya gwilwa kontsi nokunambelwa kuupuka.

Oondjuhwa odho iikwamawawa ano iitekulwanamwenyo yomegumbo. Oyapumbwa omuntu ngono takala tedhi sile oshimpwiyu , tedhipe omeya dhinwe niikulya dhilye. Onyama yondjuhwa ohayi liwa, yo ohayi landithwa opo aantu yiimonenemo oshimaliwa. Ohadhi eta wo ompito yiilonga oshoka ohapu pumbwa omuntu akale tedhi sile oshimpwiyu.

Oongombe odho uusita wa simana. Ohadhi pumbwa esilohenda lyiikulya, omiti nomeya, opo dhi kale dhi na uundjolowele. Onyama yongombe ohayi liwa yo ohayi vulu okulandithwa po. Monale iipa oya li hayi ningi omapaya noombanza dhokulala. Oonkiintu ohadhi vala uutaagona dho ohadhi kandwa omahini hono haku zi omagadhi goongombe.

Oshinima oshiwanawa oku kwatitha oohi onete oshoka onete oko haku kakatele oohi. Ngaashingeyi aantu oyendji ohaya tekula oohi, mono haya longitha uundama. Muundama mwa tulwa oonete opo ya ninge oshipu oku dhi pa iikulya. Oohi oha dhi eta woo oompito dhiilonga noku eta iisimpo mondjato ya yalwe.

Oondundu iinima ya tungwa po komamanya ano oshinima sha ningwa po kuKalunga mwene, ohadhi kala tadhi monika nawa, aantu meni lyoshilongo nokondje ohaya nanwa keopalo lyoondundu nohaya yi ya ka tale nkene eshito lyoopala. Ku dhimwe ohaku kala kwa mena iimeno.

Omatama manga inaaga landithwa ohaga hogololwa ku talike ngono ge li monkalo ombwanawa. Ohaga pakelwa, e taga vihwa, opo ga tulwe ondando. Ohaga tulwa okanailona kombanda, opo ka keelele uupuka nontsi. Aaniilonga ohaya kala ya zala iikutu ya siikila nuugala komitse.

Shiyenga shampa a loka nawa, efundja e tali ya, oha etelele iinima oyindji, mwa kwatelwa oohi ndhono hadhi longithwa onga osheelelwa, mwa kwatelwa iilyani ngaashi omayoka, oongandu nosho tuu.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyono hayi tekulwa momagumbo, okutekula iingulu ihaku pula ondilo, oshoka ohayi li kehe shimwe kakele konyanga. Onyama yoshingulu ohayi liwa nayamwe ohaya ningi mo omagadhi niikange momenkene. Yimwe ohayi landithwa po opo yi imonene oshimaliwa.

Miikunino ohamu kunwa iikwamboga ya yooloka, oyasimana molutu lyomuntu oshoka iitungithi ngaashi kukoleka omasipa no kukaleka omeho gena uundjolowele, oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, oyapumbwa evi lyina uuhoho no omeya gayela.

Uuyuhwena ohawu kalekwa mehala lyayela, opo wukeelelwe komikithi. Owa pumbwa omuntu ngono takala tewu sile oshimpwiyu, tewupe omeya niikulya, opo wukale wuna uundjolowele. Nuuna wakoko, ohawu liwa, wo ohawu landithwa wo.

Oshikunino ehala lya andjuka mono hamu kunwa iimeno olya pumbwa omuntu ena uunongo wagwana kombinga yuunamapya. Iimeno ohayi kunwa ya pitithapo omahala opo yimone oonte dhetango dhagwana. Ohamu tulwa oopayipi tadhi ziya omeya guuka piimeno opo iimeno yimone omeya. Oya pumbwa woo evi lina uuhoho.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile shomokuti. Osha shitwa nothingo onde opo shi adhe iikulya mbi yili kokule oshoka ohashi li omiti. Oshina oongolo oonde dhokwiigamena opo shi vule okuthanganya uuna sha tidhwa.

Okadhila osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka iikwamawawa, ano okadhila oko oshinamwenyo shono hashi kala unene komiti hashi tuka nohashi lala komiti hoka hashi tungile oshihadhila . Moshihadhila omo uudhila hawu valele omayi gawo, tawu langele omayi gawo nokuvalela mo uudhilona wawo , ano uudhilona ohawu tekulilwa miihadhila.

Omashina omanene ogo hagalongo ko iilonga yomepya taga nyanyula omwidhi opo guninge omupu guvule oku liwa koongommbe, oha gatu kongele wo iilonga kwaamboka taye gahingi opo yamone iimaliwa yomondjato.

Oongombe odho uusita uuwanawa. Mongashingeyi kehe gumwe okwa hala oshigunda shoongombe. Ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lyomiti uuna tadhi ehama. Odha pumbwa wo omeya niikulya opo dhikoke . Uuhoho woongombe ohawu longithwa piimeno omanga omahini nonyama ohayi li wa.

Waanamutanda Kuna ongombe. Oongombe odho iinamwenyo ya simana mongashingeyi. Kehe gumwe okwa hala oshigunda shoongombe. Oongombe oonkiintu ohadhi vala dhi taneke oshigunda , oondumentu ohadhi pulula, nokunana omatemba dho ohadhi tselwa woo poohango.

Ohi shampa ya koko, ohayi ithanwa epombo. Ohi ndjono ohayi li iimeno, nuuhi mboka uushona. Ohayi vala omayi, ngono haga tekulwa, eta ga tendulwa. Onyama yawo, ohayi liwa wo, noyi na iitungithilutu ya gwana.

Oohi odho oshinamwenyo shomomey,a shono sha talika ko onga osheelelwa. Oohi olundji aantu ohaye dhi pungula moondama, mono hadhi kala moonete, opo dhi vule okupewa iikulya ya gwana, dho dhi vule wo okupewa omeya ga gwana no ga yela. Oohi ohadhi eta oompito dhiilonga, niiyemo wo moondjato dhaamboka taye dhi tekula.

Omahala gomayinyanyudho, ogo omahala hono aantu hatuyi aantu haya yi pethimbo lyawo, yena ethimbo lyagwana taya yi keyinyanyudho yeki inyanyudha pethimbo lyomafudho, mono aantu ehala lyomainyanyudho oha li eta wo oshimaliwa kumwene gwehala, tali eta wo ehalo lyiilonga kaantu sho taya pewa iilonga ya longe pehala mpoka.

Embakumbaku olyo eshina lyokupulula. Olya longwa nomatemo, ngono haga galagula evi, opo livule okukunwa. Ohali longo tali endelele, nohali longo oshilwa oshinene. Ohali nu omahooli gena ondilo, nohali vulu okuteka.

Omvula shampa omuvo ngono ye ga dhenga pevi, ohayi etelele efundja, ndyono hali etelele iilyani yomomeya ngaashi oongandu, omayoka noondjambameya. Oondjambameya odha nika oshiponga, oshoka ohadhi dhipaga aantu molwa oonkondo dhadho.

Oohi shampa dha tekulwa nawa ohadhi koko etadhi ningi oonene, yamwe ohaye dhi ithana omapombo. Oohi ohadhi vulu okutekulwa onga osheelelwa dhimwe nokuli ohadhi kukutikwa dhi ninge dhomongula.

Okutekula oohi oshinima oshipu lela shampa owala wu na mpoka todhi tekulile mu na uumeya notodhi vulu okudhi pela mo iikulya nomiti dhi kale dhi na uundjolowele notadhi koko nawa. Otadhi vulu oku ku etela iiyemo. Oohi otadhi eta woo oshihelelwa.

Aantu ohya ya longitha oonete oku kwata oohi oshoka omo itadhi piti. Onete ohayi nanwa kaantu yevule puyaali opo yetelelemo oohi odhindji. Ohayi longithwa wo shashi ohayi endelele.

Oondjuhwa dho dhene ohadhi landithwa dha sa, nenge dhina omwenyo opo aantu yi imonene oshimaliwa. Ohadhi vala wo omayi, ngono haga li wa, nohaga landithwa. Odhina omalwenya, ngono haga longithwa okulumbilitha oondayi.

Mongashingeyi, aantu ihaa longo we nuudhigu. Ano ihaa longo we iilonga nomake. Ngaashi puunamapya. Aantu ohaa longitha omashina, gayooloka. Mono tu na mo omambakumbaku, uushina, nosho tuu. Iilongitho mbika, ohayi longithwa okuteya, okupulula, nokukuna.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yimwe yafa oondoongi yomalwaala omatokele nomaluudhe hakutiwa oongolo. Onyama yadho ohayi li wa. Omolwa uukwatya wayo ohayi eta aataleli po moshilongo.

Iilonga yokoonyala paife oya ninga iifupi kehe shimwe otashi longwa keshina. Aanongo oya nduluka po eshina lyokumwa omwiidhi gwiimuna, oli na wo okashina hono haka lungu omwiidhi opo gu vule okuliwa kiimuna.

Onkoshi oyo oshiyamakuti. Ohashi ithanwa mwene gokuti, oshoka ohayi pangele okuti. Ohayi li onyama, ashike ihayi li oshinima shi isila. Oyo oshinamwemyo hashi hili aataleli po.

Oohi ohadhi tekulwa, opo dhi gamenwe kiilyani ngaashi omakodhi nuumbishi. Ohadhi tekulwa wo onga osheelelwa. Nuuna dha landithwa, ohadhi e ta oompito dhiilonga, nohadhi e ta wo iiyemo. Onyama yohi oyi na iitungitha ya gwana nawa yomolutu.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti nosha nika oshiponga. Ohashi li onyama, ashike ihashi li oshinima shi isila. Onyama yawo ohayi liwa, noshipa ohashi longithwa okutula kiikutu yaakwaniilwa nokomazimo galwe.

Oondjushwa ohadhi kala koshikuku oshoka ohadhi nyateke nokuyonagula. Oshikuku ohashi kala sha dhikwa nawa opo shi kelele oondjushwa kiilyani. Ohadhi pewelwa ko iikulya nomeya. Ohadhi yambula po eliko lyoshilongo oshoka ohadhi vala omayi ngoka haga landithwa.

Ombwa yo momeya shimwe shomiinamwenyo mbyono hayi kala mefuta, thimbo limwe ohadhi vulu kuya kooha dhomeya. Onyama yadho ohayi liwa noshipa shadho oku ninga omapaya. Omagadhi gombwa ohaga panga ngaashi omakutsi noku keelela oombepo, oya nika wo oshiponga oshoka ohayi vulu kulya aantu.

Omihoko odhi ivule, aaHimba gumwe gomomihoko hadhi adhika moNamibia oya simaneka omuzalo gomuthigululwakalo gwawo. Oondunda dhawo odha kumbwa noomwiidhi etadhi tholomwa nomaloya.

Osino nayo oshinamwemyo shomokuti, osha shitwa shina ondapo. Ooniga ohadhi landithwa po, opo eliko lyoshilongo lyi yeluke po. Onyama yadho ohayi liwa nohayi e ta wo aataleli po.

Oonkanga odho oshikwamawawa shimwe shomiitekulwanamwenyo yomegumbo. Odhi holike oshoka; ohadhi vulu okwiinyangela dho odhina esiloshimpwiyu lyuunamwenyo wadho. Yamwe ohaye dhi tekulilile osheelelwa.

Iikwamawawa iinamwenyo mbyono hayi longitha omawawa okutuka. Ohayi vulu okutekulwa momagumbo, ngaashi oondjuhwa, oonguti, oonkanga, oombaka. Aantu oyendji oya simaneka noyehole oonkanga, oshoka odhishi okutekula, nenge okukalekapo uunimona wadho.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti. Osha shitwa shi na olutu olunene nomunkati ngono hashi longitha okunwa omeya nenge okukwata sha. Ohayi li omiti, ohayi hanagula nokuteyagula uuna ya geya.

Uushitwe wowene owa yooloka mpaka na mpeya ka oto adha po uushitwe oondundu, omeya noomiiti dhaziza nawa. Oondundu dhodhene paishitwe oshinima sha shitwe nenge shatungwa po komamanya mono hamu kala iinamwenyo yi ili noyi ili.

Uusita woongombe ohawu pumbwa omuntu e na uunongo kombinga yuuniimuna. Ohadhi pelwa iikulya nomeya momatemba. Oshipa ohashi longithwa okuninga oongaku, uuhoho ohawu tulwa piimeno, opo yi koke. Ohadhi yambula po wo eliko lyoshilongo uuna dha landithwa po.

Omolwa oshimaliwa nomayinyanyudho. Aazeko oyatunga omahala goku inyanyadha hono aantu ha yayi komafudho. Omahala ngano ohaga kala ga tungwa nawa geli popepi noonzo dhuushitwe ngaashi oondundu niimeno .ohaga kala niipundi pondje opo aantu yamone nkene uushitwe wo opala.

Omapungu yimwe yomiimeno mbyono hayi kunwa momapya nomiikunino. Ohaga imi omapungu ngono haga liwa nohaga landithwa. Oge hole omeya ga gwana nawa. Omumvo ndoka shampa Nashenga ineega dhenga pevi ohaga kukuta na ihaga imi.

Oohi nadho ohadhi vala omayi shampa dha tendula ohamu zi uuhi uushona. Aanafaalama ohaya longitha uuhi uushona okutameka okuwu tekula opo ya ninge ofaalama yawo . Olundji ohawu ningi iihakanwa tawu lika po koohi oonene ngele odhakala mumwe.

Moshikunino shiinamwenyo omuna omaludhi giinamwenyo ngaashi oonduli, oongolo, oompo niikwawo yagwedhwapo. Iinamwenyo oya shitwa nomaukwatya gayooloka . Oya simana oshoka ohayi eta oompito dhiilonga, yo ohayi yambulapo eliko lyoshilongo oshoka ohayi vulu okulandithwapo.

Ondjima oyo oshinamwenyo shomokuti noshina olupe lomuntu, osha shitwa shina olufufu nomushila omule ngono hashi longitha oku idhingila nago komiti. Oha shi li iiyimati, sho shene oshi hole aantu ashike ngele osha geye ohashi vu ndakanitha iinima noku dha dhiga aantu.

Oohi oha dhi tekulilwa osheelelwa noongeshefa, ohadhi pewa iikulya opo dhikale dhakola, dho odhina uundjolowele. Onyama yoohi ohayi liwa no yina iitungithi yo lutu ya gwana.

Embakumbaku eshina ndono hali longithwa okupulula omapya. Ohali endelele, lyo ohali longo oshilwa oshinene. Ohali ningi ontsi ndyono hayi vulu oku etela aantu omikolo. Ohali zi wo olwithi, ndoks halu nyateke ewangandjo. Ohali nu omahooli, ngono gena ondilo.

Ombwa oshinamwemyo shomegumbo. Odhi holike shaashi odhina elandulathano, dho odhi hole aantu. Onyama yadho ohayi liwa, dho odhi shi oku gamena aantu nomaliko. Uuwinayi wadho ohadhi vulu okulya aantu nokumona woo iimuna oshiponga.

Onete oyo oshilongitho shono hashi longithwa okukwata oohi oshoka omo itadhi vulu okugwaya, ohayi nanwa kaantu oyendji yeyi lyatela pevi noompadhi noyeyi yelutha pombanda noonyala opo oohi kadhi pitemo.

Aakwankala oyo aantu yomokuti , aantu yotango okuya moNamibia. Ohaya kala yi ikumbika okateta komeho, ohaya hupile mokuyaha iinamwenyo. Aankwankala ohaya longitha oondayi dha gogwa uuzigo nuutati opo yi imonene sha shopepunda.

Oondjuhwa oonkiintu ohadhi yala iikololo yadho nuumwiidhi, nohadhi ningi oomvugo mpono hadhi valele omayi. Shampa ga ningi po ogendji, ohadhi langele, e tadhi tendula uuyuhwena mbono hawu silwa oshimpwiyu kooyina sigo tawu koko.

Iilya shampa yayungulwa aakulukadhi ohaye yi yele po taya longitha oontungwa. Ohaya tala mpoka ombepo wuuka opo ya yele iilya ya yela nawa yaahena one noolungu. Iilya ohayi tulwa muungoma mono hayi pungulilwa. Etutu lyono hali zi miilya ohali tutilwa mepya lyininge uuhoho wiimeno.

Momafudho aantu oha yayi komahala gomayinyanyudho, ano pomahala mpoka yuuvitile ombili, yamwe oye hole momakuti ano ya dhingolokwa komiti. Ohaya kala taya kuundathana taya nu iikunwa yo taya otha oonyama dhawo.

Aantu ihaa longo we iilonga yokoonyala ihe ohaa longitha omashina. Embakumbaku limwe lyomo mashina ngoka haga longithwa okupulula oshoka oha li endelele noonkondo lyo oha li pulula puunene. Uuwinayi walyo oha li nu omahooli ge na ondilo na oha li vulu okuteka.

Ongombe oyo oshinamwenyo sha simana ku kehe gumwe, oshoka oyi na iilonga ya yooloka. Ngele onkiitu, ohayi vala nokukandwa omahini haga liwa ge na uundjolowele nongele ondumentu dhimwe ohadhi pulula nokunana omatemba.

Uuyuni waziko kehe shimwe mongaashingeyi oshipu. Kakwali oshipu nale okuninga oshikunino oshoka okutekela okwali okudhigu. Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omukalo omupe moka ominino odho tadhipiti omeya taga ndondele piimeno.

Epangelo lya gandja ompango kutya aalongwa naya zale omuzalo gosikola, opo ya kale ya faathana pwaa na omuyamba nomuhepele. Shino otashi kwathele, opo aanona ayehe ya kale yu uvite uugumbo.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya. Olundji aantu ohaye yi tekula onga osheelelwa. Ohadhi tekulilwa moondama mono hadhi pelwa iikulya opo dhi koke dho dhi kale dhina uundjolowele. Oohi ohadhi eta wo ompito yiilonga nuuna dha landithwa ohadhi e ta iiyemo.

Mboka yeshi okuhinga okathanguthangu ohaya kutha ombinga momathigathano. Ohaya kala yazala omakoko opo yiigamene komitse. Uundhano ohawu dhewula aantu yakale nomalutu ganyashuka, nomusindani ohapewasha sholupandu.

Omambanana ogo iiyimati yi holike nayi moshilongo shetu, oshoka oyi na iitungithilutu ya gwana. Uuna ga landithwa, ohaga eta oshimaliwa. Ohaga eta ao ompito yiilonga, oshoka oga pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Oga pumbwa omuntu ngoka ta vulu okukala yevga kalele e ga tekele omeya, ga keelelwe kuupuka nokomikithi wo.

Okuninga oshikunino okwa pumbwa omuntu ena uunongo neuveko lyothaathaa. Mongashingeyi aantu ohaya longitha omukalo omupe mono oyendji haya longitha oothayila, opo ya ninge omizile dhiimeno yawo, yo ya kaleke iimeno yawo koonte dhetango odhindji, opo yaa ha se komutenya.

Omumvo ngoka shampa nashenga egadhenga pevi efundja etaliya, ohali etelele iilyani ngaashi oongandu nomayoka unene oongandu ohadhili aantu.

Iigandhi oyo iinima mono hamu pungulwa iilikolomwa ngaashi omakunde, oofukwa niilya. Ohayi kala ya siikilwa noshimato. Ohaku tulwa wo oluhaka ndoka halu keelele shono shi li shaa ha ninge nayi. Iigandhi oyi na iidhila anuwa ihayi tapululwa omutenya mo ihamu yiwa kaalumentu.

Oongombe odho iinamwenyo yi jolike kaantu. Oyi na onyama ombwaanawa noyi na uundjolowele molutu lomuntu. Omahini gadho ohaga liwa nohaga landithwa. Ohamu zi omagadhi ngono haga tulwa miiyelelwa. Oondumentu ohadhi pulula nokunana omatemba.

Oohi odha pumbwa omeya gayela kagena ombahiteli. Odha pumbwa esiloshimpwiyu lyagwana niikulya tayi tungu opo dhi koke dhaa ha se kuuzigo.

Oondjuhwa noombaka oludhi lwiikwamawawa yo iitekulwanamwenyo yomegumbo. Omagumbo ogendji oga simaneka oondjuhwa. Ohadhi ningilwa oshikuku mono hadhi kala dhili, dhi keelelwe kiilyani ngaashi omakodhi noonyenti. Mo omo hadhi pelwa iikulya nomeya.

Ethimbo lyuupyu, ano okwenye, aantu oyehole pomahala mpono pe na omizile, nuundama womeya, opo yakale taya dhana omeya, ya talalalelwe komalutu gawo. Ehala ndika ohali kala lyayela, nohali futilwa.

Uusita woongombe owo uusita uuwanawa kaa ku na we. Aanafalama ohaya hogolola oludhi ndono a panda nohalu tana mbala. Ohadhi tulwa uupapa, opo dhi ndhindhilikwe. Odhi na onyama ombwaanawa. Ohadhi eta ompito yiilonga, oshoka odha pumbwa omusilishimpwiyu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shono shi na oludhi lwoondoongi. Osha shitwa shi na ondapo opo shi igamene. Uuna sha dhipagwa onyama yasho ohayi liwa. Ohashi vulu wo okulandithwa po.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile shomokuti, oya shitwa nothingo onde, nelaka ele opo shi adhe iikulya myono yi li kokule shoka oha shi li omiti. Oyina oongolo oonde dho kwiigamena uuna sha tidhwa.

Oondjuhwa oludhi lumwe lwo miitekulwanamwenyo yomegumbo. Oga dhi tekulwa pamaludhi. Uuyuhwena oga wu kalekwa mehala lya andjuka nawa nolya ningwa nawa. Taku longithwa uungoba, moshikunino omo ha mu pelwa uuyuhwena iikulya nomeya, opo wu keelelwe kiilyani wo wu koke nawa.

Natango okuninga oshikunino, ka kwali okupu oshoka okwa pumbwa omuntu ena uunongo neuveko nawa. Ngaashingeyi aantu oha ya longitha omukalo omupe, mono oyendji ha ya longitha oothayila, opo ya ningile iimeno yawo omizile, yo ye yi keelele koonte dhetango odhindji.

Oomboga dhimwe dhomiikwamboga mbyono hayi vulu okukunwa. Ohayi pumbwa ehala lya andjuka nevi li na uuhoho. Odhi hole omeya ga gwana. Odhi hole wo okusilwa oshimpwiyu, opo dhaa kwatwe kuupuka.

Ombwa oshitekulwa namwenyo shomegumbo ohashi tekulwa onga omugameni gwaantu nomaliko. Uuwanawa wadho odhi hole aantu nohadhi vulu okwiikongelasha shokulya, shampa ya geyithwa ohayi vulu okulya aantu. Odha pumbwa iikulya, omeya nesiloshipwiyu.

Aatalelipo moshilongo ohaye ya okutala uukwatya wonduli. Onduli oyo oshinamwenyo oshile shomokuti. Oshashitwa shina othingo onde opo shi adhe pombanda oshoka ohashi li omiti. Oshina woo oongolo oonde opo shiigamene shi vule okutondoka noku thanganya.

Oshini osho ehala mpoka hapu tsilwa iilya kaakulukadhi haya longitha omihi. Ohaya longitha oluhwati oku kombelela iilya. Polupanda lwoshini ohapu kala pwakolongwa neloya. Pashiwambo poshini ihapu endwa kaalumentu po ihapu tsuwa etango lyayamo.

Oondjuhwa iitekulwa namwenyo yomegumbo, ohayi tekulwa nelalakano lyokulanditha nosheelelwa. Ohadhi pewa iikulya nomeya nokuvala omayi mono hadhi tendula uuyuhwena. Onyata yadho ohayi tulwa piimeno omanga omalwenya ohaga lumbilithwa oondayi.

Omagumbo goshiwambo, ohaga dhikwa niiti iinene. Oondunda ohadhi kumbwa noomwiidhi etadhi dhikwa niiti nenge niithini. Aantu monale okwali haya kateka omeya taya longitha omayemele nuundini oshoka ka kwali uupomba womeya.

Uunyenti owo uunamwenyo ushona. Oha wu fulu omakwena hono hawu kala. Olundji oha wu ende uusiku. Oha wu yonagula omapya gaantu tawu fulu mo oofukwa nomakunde. Oha wu lipo oondjuhwa momagumbo.

Onduli oshinamwenyo oshile shomokuti osha shitwa shina othingo onde noongolo oonde opo shi igamene ohashi li omiti nosha pumbwa wo omeya opo shi vule okuhupa.

Oondjuhwa olundji ohadhi tekuliwa oshiyelelwa odhi hole pehala pwa yela opo dha ha kwatwe komikithi ,uuwanawa wadho ohadhili kehe shimwe onyama yadho ohayi lowa yo ohayi landithwa ohadhi vala omayi ngono gena iitungithilutu ya gwana.

Moshikunino shiinamwenyo omu na omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi oonduli, oongolo, oongalangombe nayilwe. Oya shitwa nomawukwatya gayooloka omolwa yo aatalelipo ohaye ya moshilongo. Ohayi e ta wo ehumokomeho lyoshilongo.

Iilikolomwa yomomapya ngaashi omapungu, omakunde, oofukwa, iilya yomahangu, iilyaalyaaka noontanga omumvo ngoka shampa yalongwa yagwana, aantu ohayeyi fala komatala. Kehala lyomalandithilo hono hayi kalandithwapo opo yi imonene oshimaliwa.

Ondjima oshinanwenyo shomokuti shono konyala shashitwa shafa omuntu ano sha shitwa nuukwatya womuntu. Ohashi li iiyimati, puuwinayi washo ohashi dhenge aantu uuna sha geyithwa. Ohashi eta aatalelipo moshilongo taya taambathana oshimaliwa, opo yatale uukwatya wondjima.

Okutekela iimeno paife okupu. Aantu ohaya longitha ominino dha taakana moshikunino, dhi na oombululu, dhu uka piimeno dha ningila shampa kwa patululwa go omeya otaga tondoka ga uka piimeno.

Oongombe uusita uuwanawa, ngele oondumentu ohadhi pulula nokunana omatemba. Ngele oonkiintu ohadhi vala na ohadhi kandwa omahini ngono haga ningi omagadhi, ngono haga vulu okulandwa nokuliwa. Ongombe yoyene oyina onyama ombwaanawa, nahoyene ohayi vulu okulandithwa po.

Oondjuhwa iikwamawawa yo iitekulwa namwenyo yomegumbo. Aanafaalama ohaya hogolola oludhi ndono ya hala okutekula ngaashi ooshethingo. Oludhi nduno olu na ombuto ombwanawa, oshoka ohadhi tendula uuyuhwena owundji dho odhi shi okusila oshimpwiyu uuyuhwena. Ohadhi eta iiyemo, oshoka aantu oyendji oye hole okudhi landa.

Ondjuhwa okiintu ohayi ntenteke omayi ngono haga vulu okuli wa nokulandithwa. Ohayi langele nee omayi opo yi tenduke uuyuhwena mbono hawu silwa oshimpwiyu. Odhi hole oku pewa iikulya nomeya opo dhi kale dhina uukolele.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yomegumbo. Ohadhi pumbwa okusilwa oshimpwiyu, tadhi pewa iikulya nomiti opo dhi keelelwe komikithi. Ohadhi vala omayi ngono haga liwa, nohaga landithwa. Nadho ohadhi vulu okuliwa nokulandithwa po wo.

Onyanga ohayi landithwa opo aantu ya imonene shomondjato. Ohayi longithwa wo oku inyukumina opo yi pange omashikisha nomikolo. Ohayi longithwa okudhogeka omahoka. Shingulu ihali onyanga oha si.

Omumvo ngoka shampa nashenga egadhenga pevi, otoshimonene komanenge nomavo sho ga hapa, omavo ohaga liwa kaantu nokiinamwenyo ngaashi iingulu. Ohagatsu aantu kohi yoompadhi, omanenge ohaga liwa kiimuna ngaashi oondoongi.

Oshikunino ehala mono hamu kunwa iimeno, hashi ningwa nelalakano opo iimeno yi koke nawa. Ehala ndyono ohali kala lyaandjuka nolina evi lyina uuhoho opo iimeno yimone iitungithi. Mongashingeyi aantu ohaya longitha ominino dhe enda mo tadhi ndonda omeya opo dhi tekele iimeno.

Oohi oompu oku tekulwa, oshoka ihadhi pula ondilo, owa pumbwa owala ondama yina omeya niikulya opo oohi dhi koke. Oohi otadhi vulu oku ku etela oshimaliwa sho aatalelipo ta yeya oku landa ya katekule, yo yamwe ya kalye oshi elelwa.

Oohi dho dhene ohadhi tekulwa onga osheelelwa. Odha simana molutu lwomuntu oshoka ohadhi gandja uundjolowele. Olundji ohadhi tekulilwa mokadhiya mono hadhi pelwamo iikulya . Ohadhi eta woo iiyemo uuna dha landithwapo ,no hadhi eta woo oompito dhiilonga kwaamboka taya pewa iilonga pehala mpoka.

Ehwiyu oko okadhila hono haka kala komiti, olundji ohaka ende uusiku omutenya aniwa ihaka monoko nawa , oha kali oonyama. Aantu oyendji kaye kahole oshoka aniwa ohaka huguna uuwinayi.

Aantu yopiishiindalongo nomeni lyoshilongo manga inaya ya pehala lya simana lyomatalelepo ohaya futu oshimaliwa moshiketha shoshilongo. Ohaya eta ompito yiilonga, oshoka oya pumbwa omuntu ngoka e shi po nale. Ohaya ende nomahauto omanene, opo yi igamena.

Omahala gomainyanyudho ogo omahala ngono gatungwa nawa meni nokombanda . Ohaga kala gena iipundi niitafuula pondje mpono aantu haya kala ya tala nkene eshito lya opala . Olundji ohaga tungwa popepi noonzo dhuushitwe.

Aawambo ogo omuhoko gumwe hagu adhika moNamibia. Oguna omuzalo gwawo gwopamuthigululwakalo, oguna wo iilongithomwa mbyono ye hole ngaashi oontungwa nomalilo. Oye hole wo oku hungila pooha dhomulilo. Omuthigululwakalo gawo oye hole oshiyata shondhelela.

Oonkambe odho iinamwenyo uuwanawa. Odhi hole uudhano. Ethimbo limwe ohadhi kala tadhi kondjo tadhi ikokota noku ithanga. Ohadhi longithwa okuninga omathigathano giinamwenyo nokukayilwa, oshoka ohadhi endele. Omishila dhadho ohadhi longithwa okuningwa omishila dhomoohango.

Uunshitwe oshinima oshiwanawa noshikumithi, kombinga yimwe yoshilongo oku na efuta. Oha mu adhika iinima oyindji yi na omwenyo ngaashi: oohi, oonkosa noombwa dhomomeya. Kooha dhefuta oha ku adhika uumanya, uuwanawa no ta wu welima.

Mombuga ihamu mene naana iimeno oyindji, iimeno mbyono hayi mene mombuga , iimeno mbyono tayi vulu oku hupa nenge okukoka pwaa na omeya gagwana, pwaa na esilo shimpwiyu lyomuntu ,iimeno mbyono ongaashi ne oWelwitschia , omanyoshwa iimeno mbyono yi na omidhi omile hayi nana omeya okuza kokule.

Mongaashingeyi otuna omaludhi ogendji goku kuna iimeno. Yimwe oya kunwa momahala ga silwa oshimpwiyu mono yilimo tayi mono omeya noonte dhetango dhagwana. Ohayi silwa woo oshimpwiyu kwaamboka yeyi kuna nenge kaaniilonga mbono yeli mo opo yikale yina uundjolowele yeyi gamene komikithi nokuupuka.

Oombwa dho momeya odho iinamwenyo mbyono hayi adhika mefuta. Ohadhi li onyama. Omagadhi gadho ohaga longithwa okupanga, nohaga keelele wo oombepo. Oshipa shadho ohashi longithwa okuninga omapaya nuundjato. Onyama yadho ohayi liwa, uuwnayi wadho ohadhi vulu okulya aantu.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti, dhono dhi na oonkondo kamana. Odhi na elandulathano, nuuna dha dhipagwa onyama oha yi liwa, noha yi landithwa woo. Oshinamwenyo shoshene oha shi vulu oku landithwa po, opo shi yambule po eliko lyoshilongo. Osha shitwa nomukati ngoka ha shi longitha oku kwata iinima.

Kehe gumwe okwahala oku kala negumbo lyopashinanena . Omagumbo ngano ohaga tungwa moondoolopa nopomahala omawanawa. Ohaga tungwa noondhopi nohaga payindwa . Meni nokombanda omagumbo ngano ohaga monika nawa.

Aantu yonale okwali haya kala mokuti. Okwali haya kala taya thaneke noku nyola komamanya . Iinima mbyoka ya thaneka komamanya oyo onkalo yawo ya kehe eaiku , oshoka okwali haya longitha ondayi nuutati oku yaha iinamwenyo opo yakalye.

Oombaka nadho iikwamawawa yo iitekulwa namwenyo yomegumbo. Ohadhi silwa oshimpwiyu, odha pumbwa ehala lyayela dho odhapumbwa iikulya nomeya opo dhikale dhina uukolele. Ohadhi vala omayi opo dhiindjipale dho ohadhi liwa wo.

Omambakumbaku ogo omashina haga longithwa okupulula momapya, ohagazi olwiithi ndoka halu nyateke ombepo. Ooyene yomambakumbaku naamba yakutwa ohaamono oshimaliwa sho taalongo.

Ombinga yimwe ya Namibia ohayi ithanwa ombuga. Ombinga ndjono ihayi lokwa naana. Ohamu adhika iimeno iishona ,iimeno mbyono hayi vulu okuhupa kapuna omeya. Iimeno ngaashi o Welwistchia. Mombuga momwene ihamu adhika naana iinamwenyo ,iinamwenyo tayi vulu oku hupa mombuga ongaashi oongamelo.

Shanakulya osha nakulonga . Iilya ihayi longqa yikale momapya aawe. Uuna ya kukuta aantu ohaya longitha oombele ya teteko omitse ndhono hadhi falwa pomalupale dhi kayingulwe. Omapya ohaga kala ga thita nawa tovulu oku likilamo komayoka. Oombele ohadhi tete aantu pomake uuna wedhi kwata uuhethi.

Iilongo oya yooloka. Oshilongo shetu Namibia osha yambekwa mono shina noondundu . Oondundu ohadhi eta aantu taya zi kondje yoshilongo , tayeya moshilongo yatale nkene oondundu hadhi monika. Mono haya vulu okuya ya lale noondundu , mwa hongwa omakololo mono omo yaninga oondunda dhawo.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo oshihole ombili noshihole elandulathano . Ngele waadha shanyanyukwa oto vulu okushikwata, okudhipa shilye nenge wudhane nasho. Aantu mbono haya longo miikununo yiinamwenyo oyeshi okulonga nadho.

Nkandanga okanamwenyo okashona komelundu, okashitwa oka luudhe ke enda ongoyo ontokele. Uuna kahala oku igamena ohaka isitamene, omasita gako ohaga nika nayi go omalulu. Uuna kadhipagwa onyama yako ohayi liwa.

Oondjuhwa odho iikwamawawa iitekulwanamwenyo yo megumbo. Odhi hole okusilwa oshimpwiyu, okupewa iikulya nomeya opo dhi kale dhina uundjolowele. Ohadhi vala omayi ngono haga landithwa nohaga liwa. Nadho wo ohadhi vulu okulandithwa opo aantu ya imonene oshimaliwa.

Oondjuhwa odhapumbwa pehala lya yela nawa naanafalama oya ninga iikunino yoondjuhwa mono haye dhi sile oshimpwiyu tadhi pewa omeya gokunwa niikulya. Ohadhi pewa woo omiti opo dhi gamenwe komikithi.

Mombunga ihamumene nenge ihamukwata oshineno Sha shoka, welewityiya osho oshineno shono hashi adhika mombunga oha shivulu oku hupa pwana omeya, oha shikala nomidhi omile opo Shimane omeya kohi yevi.

Nashenga shaNangombe shampa tuu wa adha omunvo ngono itumbula, oomadhiya, oondama oomilonga ohaga kala guudha omeya. Koombinga dhimwe aantu oha longitha ombawutu oku tanguluka omeya, oshoka ohaga kala omale go ogena iilikama ngaashi oongandu nomayoka.

Evi olyayooloka na ohali kwata iimeno shaayoolokathana. Oshikunino shiiyimati nenge shiihape oshapumbwa ehala lyahandjuka nawa, shapumbwa evi lina uuhoho na otali kwata iimeno nawa opo iimeno yikale nenge iiyimati yizeko yapya nawa na oyina uundjolowele kaantu.

Opo wuninge oshikunino owapumbwa otseyo yuunamapya. Oshikunino ehala lya andjuka mono hamukunwa iimeno, manga inaamukunwa, ohali metwa opo iimeno yikale tayimono ombepo noonte dhetango dhagwana. Ohamutulwa wo ominino mono hamu endele omeya.

MoNamibia omuna oshikunino oshinene shiinamwenyo shedhina Etosha National Park. Moshikunino muno omuna iiyamakuti oyindji yomaludhi ngaashi oondjamba, oongalangombe nayilwe. Iiyamakuti ohayi eta aatalelipo moshilongo unene ohayi monikila nawa pomahala mpono puna omeya, sho tayi ya okunwa.

Oondjuhwa iikwamawawa yo iitekulwanamwenyo yomegumbo. Iinamwenyo mbino oya pumbwa omuntu ngono tavulu okukala teyi sile oshimpwiyu, teyi pe iikulya nomeya, opo yikale yina uundjolowele. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono haga liwa, go ohaga landithwa wo. Oondjuhwa dhoodhene nadho odha pumbwa okulandithwa, opo aantu yi imonenemo iiyemo.

Iikwamawawa ngaashi, omakodhi nomaimbi oyo omaludhi guudhila. Oha ga lala komiti, go oha ga vala omayi. Ogehole oku yakula uunamwenyo ngaashi uuyuhwena noombuku oha ga yakula gakalye.

Iilonga yomomapya ihayi li we epepe oshoka iilonga oyindji ohayi longwa komashina. Mongashingeyi omashina ogo ta ga kunu, ogo taga helele go ogo ta ga teya, ano kehe oshilobga paife otashi longwa nomashina.

Omakende oludhi loohi halu adhika momeya, ohaga kwatwa noonete, ohaga koshwa opo gatulwe momambamba, ohaga landithwa opo aantu yiimonene oshimaliwa. Omakende ogena omasipa gahonga haga tsu aantu.

Pashiwambo elilo olyasimana ohali tungwa kaakulukadhi haya longitha oombale. Elilo ohali longithwa okutapela oshimbombo shaakwanegumbo. Ohali vulu wo okugandjwa onga omagano.

Iikwamawawa oyo iitekulwa namwenyo mbyono hayi longitha omawawa oku tuka. Iikwamawawa yimwe ihayi tekulwa momagumbo. Ngaashi okamutoka, omapumputu noshotuu. Iikwamawawa mbyono ihayi tekulwa momagumbo oyi hole pomahala mpono puna omeya. Oshoka momeya mono omo haya mono iikulya yoya mone omeya gokunwa.

Egumbo kehe konyala olina oshikunino mono ya kuna iikwamboga yawo. Ohaya ningi ngeyi opo yi imonene sha shopepunda. Iikwamboga ngele ya landithwa ohayi imonene wo iisimpo yomondjato ,yo tayi eta ompito yiilonga. Iikwamboga oya simana unene molutu lomuntu oshoka oyina iitungithilutu ya gwana.

Oonyanga ohadhi landathwa opo aantu yi imonene oshimaliwa. Ohadhi panga omikolo nomashikisha. Ohadhi longithwa wo okutowaleka omihoka. Uuna dhaliwa kiinamwenyo ngaashi iingulu otayi vulu okusa.

Oontatahe noombu iimeno mbyono ihayi pumbwa ekwatho, ohadhi imi iiyimati hayi liwa. Iiyimati ohayi longithwa okuninga ombike ndjoka hayi landwa kaantu nayi nayi. Inadhi pumbwa okuliwa shinene oshoka ohadhi kunkuta aantu eta dhiya etele oshinku.

Opuna aantu moshilongo nayamwe yaza kondje yoshilongo. Ohayeya okutala iinamwenyo yomo kuti. Shino ohashi kwathele okuyambulapo oshilongo. Ohayeya nee moshikunino ohamu endwa nomahautu omanene noga kula ngono taga vulu okuyagamena kiiyamakuti uuna ya ponokelwa.

Iimeno yoyene oya yooloka noyina pevi mpoka hayi tsama. Kombinga yoshilongo hono haku tiwa ombuga okuna evi lya yooloka, evi ndono hali tsama iimeno mbyono hayi vulu oku koka pwaana omeya ga gwana oyo. Iimeno mbyono hayi pungula omeya gayo momidhi oyo iimeno mbyono hayi vulu oku tsama kombinga yombuga ehala lyoshilongo.

Omawendo endhindhiliko tali ulike kutya pehala lyontumba opwalala nakusa gwedhina lyuulikwa kewendo. Uuwinayi walyo ohali vulu okukala lyatungwa nawa, ihe otali vulu okukumuka komvula mohali etele aantu uupongo.

Oonyanga nadho ohadhi kunwa, ohadhi silwa oshimpwiyu, oshoka odhi hole omeya, nodhi hole pehala puna evi olindji kaalishi oshipale. Ohadhi landithwa, ohadhi tulwa miiyelelwa, onga oshitowalekithi.

Oondjuhwa odho iikwamawawa hayi tekulwa megumbo. Ohadhi tekulwa onga oshiyelelwa, dho oha dhi landithwa wo. Odhi hole iikulya nomeya opo dhi koke. Ohadhi vala omayi, ngono haga liwa, noha ga landithwa. Omalweenya gadho, oha ga longithwa oondayi.